Dis na pineapple pineapple wey dem plant for farm, dey plant pineapple sulker for farm dey con use plastic rubber moist um mulch use am plant de plant de pineapple, now as you see am so now ba de pineapple never too too ripe, never too mature, you understand ba? And now like dis de Mulch de mulching rubber bag dey help hold dey hold soil nutrients with soil moisture, and also e dey e dey protect mey weed no too much mey weed no too grow for de for de plant side for where dey plant am. And now like dis now ba If you notice sey for de for de pineapple now sey e dey show yellow kind of color like dat, na maybe sometimes na lack of nutrients na lack of nutrients and na dis sunburn naim dey cause am, but make you no worry everywhere go still good, deplant go still grow de de soil go go grow because dis mulch wey we dey put now go help make make everywhere make everywhere good. De de Wetin I like be say de dey plant de pineapple for roll dey plant am for for roll and e go grow well mey e no worry de only thing now be sey ba for too For dis yellow yellow um yellow color wey dey for de pineapple, wetin we need now na just to apply more nutrients e be like sey na wetin e be like sey na wetin de soil need be dat make we apply more nutrient for de make we apply more nutrient for de soil you understand ba, make we apply more nutrient for de soil, so dat color de color fit change and de good thing be sey ba e never still grow well like I talk before e still dey immature so as dey grow now ba every um de de color fit dey change. Make e be sey dey add make dey add nutrient like I talk de de color go dey change, everywhere go con dey grow, e go con dey comot um de fruit wey we dey chop. one thing be sey Pineapple dey sweet well well and e dey help e dey help body system well. Dis mulch wey we dey do na better farming system better better better farming system, if plenty people dey use am dey plant dey use am well well, Sometimes e dey serve as cover crop, e dey protect plenty things wey we ma we no even know sometimes. But e good like dis now wey be sey if we cover if we cover am now plenty grasses wey grow anyhow e no go dey.

Omo na chicken matas be dis o see front na, you go see one fine chicken wey just de front wey get white body with some brown feather like dat. see as em comb set now, comb na dat red thing wey de ontop em head see as d fowl set him just de, de observe im environment and na cock him be abi make I spell cock Cock na him be de male chicken na em dem de call cock male chiken ba na em dem de call cock. De guy just de observe him environment he just de chill, de use eye de observe wetin de sup, wetin no de sup na senior man em be him just set de chill for em environment na if you check around now you go see sey other fowl dey him body, other chicken day those ones dem just Brown for body plenty of dem just Brown those ones just they maybe den de play maybe i no no but e be like sey dem dey chop for ground sef and all dis matters dey sup for outside just de outside just de chill de collect fresh air no body dey worry dem, dem dey pick last last safe na for field, de place just de for field no serious matter for here just maybe na just dat color color difference see am na, na em just stand gidiba for ground for middle de other ones wey de around sef na dem be layers na dem be womam only one man de surround plenty woman na em now go come do all de work wey we go come dey lay na man em be you understand. so him just just de around de observe while does other ones de chop, dem de chop for ground dem fit just keep food for am, him ma get him own territory wey him go go chop de observe but I like sey na outside de mata be mey sunlight because dem need sunlght too dem need sunlight dem just need dat freedom make dem play around, make dem play outside, ontop grass dem go run go here run go there see d other one for back, with even see am na dat one for back now de other comb no big like dis ones wey dey white because dis white one na em be cock na em be man man na head every where just big but de other one for back now em own small e no too get e no too get dat comb, him comb no plenty because no be man him be na so d matters be

Omo if you look well ba dis one different from de first one wey we do o, understand dat first one no be like chicken wey de around and dis one now e different because all of dem na white all of dem na white dey plenty for inside there de plenty gon, dey plenty like mad. you check am now all of dem de inside one hall, de hall big light come de e be like sey na where dem de rare chicken sef if you see am now you go come sey e get one long pipe wey get red dis thing and one container for ground na wetin dem de call feeders be dat, na here de de, de chicken dem de chop from na there dem go chop, dem go drink water inside de feed fit big na commercial kind of um poultry farm be dis na broilers dem dey rare now. When de thing don grow well dem go come sale am naso dem dey get all this agric fowl naso e be dem plenty some de waka, some de seat down, some de chop, light de now dat light na too make de place de warm for dem, chicken no too like cold sometimes d place de warm make dem feel am, make dem de see light and dem no de too chop if light no dey naso chicken be, naso chicken naso God just do chicken if light de na when dem go chop you understand so dat light now ba na to enable dem see maybe make dem see where their plate de make dem no where them de carry their mouth go make dem no go chop for ground see their feathers for ground see their poultry shit, sef wey just de, close to dat side now na even cage e get cage for inside wey dem feed dem de call dat one battery cage wey dem fit enter de guard de sleep de wakup all dis all dis poultry waka e de make sense and e de bring money e de plenty with their with dia comb for head all of dem get get red comb for head non of dem wey no get all of dem get red comb no body get different color for head na just one color na em plenty for here na one color plenty for here every body just everybody just set from de top dem de chop now de de tie rope for dat for dat um pipe so dat e go reach down because make e no de shake may e no de claim up de break am may dem no de shit there, make dem no cover where dem de chop, so dat dem no fit de shit inside and dem fit de guild protect wetin dem dey chop again

Dis one na one outdoor scene we dey see for here like sey for one garden or open ground. Di main tin de arrange for there na for um harvest festival. You go see one signboard, e be e dey black for colour, an de write Harvest Festival for there with white chalk on top. For di if you check di left side nau, di left side for di picture e get one um de dey call am scare scarecrow wey de arrange well-well. Di tin fine. E get straw head, an e wear one um e wear one check shirt like dat wey be wey be brown brown an orange, an white for inside. E still wear brown trousers. Di tin set die. Plenti-plenti dry con con con dey di picture. Den use an arrange di whole display. Some dey stand up for um for each side of di signboard like sey de be pillars if you see an well-well. Under di signboard nau, you get one wooden stand abi na box. On top of an, on top of an you go see different flowers for there an small dis small-small pumpkin. E get yellow flower e get yellow flower, dem plenti for one bunch, plenti for one bunch. Close to di yellow flower nau, e get one small pumpkin, e con be orange um con be white again. You get? For di di right side under di right side, you go see plenti rare flowers for there, um dem dey for one um one big bunch like bush. An for di ground there, you go see one light blue light blue grey pumpkin. For di bottom left again bah, e get one green plant with red flowers too wey wey dey for there wey dey for there. um Then you go see you go still see um dis tin wey de call hay—hay bales—for di bottom. De use am support um support some of di decoration support some of di decoration. Di black board di black board na green di background na green grass, na green grass.

For here, we dey see one arrangement of foodstuffs wey dey display well well. E be like sey dem dey showcase fresh yam produce and farm, um sorry fresh farm produce for market or food fair. You go see one wooden box, e be like stand wey dey use arrange de food. Inside de box, dem divide am into um um different sections with cloth liner inside. So de food no go scatter. You see am well na so dey do am. For de back of de box, you go see like five big brown corn-shaped things like dat, dem look like cocoa yam abi na some kind of yam. Dey arrange dem well well, so dem stand out. Den for de left side of de box, e get plenty green long vegetables. Dem resemble okro abi garden egg, de kain wey, de kain wey pipu dey use make soup. Dey pack, dey pack dem tight, pack dem tight together for dat for dat section. You go see for de right side now where be de, where be de biggest section, you go see plenty plenty green, e dey like light green beans like dat. E be like um um wetin dey dey call dis, lima beans or french or french beans de kain wey dey, dat kain of beans wey dey sweet when you cook am, dem full for dat section well well. Den wetin you come dey look like fresh um fresh um well arranged like sey like sey dem just bring am from from farm come display for pipu to to see, and make dey buy. E fit be for market sha, e fit be for market. E fit come be for um e fit be for market um e fit be e fit be food fair, na wetin I wan talk, e fit be food fair or even one small one small shop wey dey sell small farm produce.

Dis picture now we dey see um one man wey be sey hin skin color dark de man dark and he jus dey squat for dat place hin bend down for one bush area like dat wey dey like um forest na bush, hin con wear blue, hin cin wear blue tshirt and hin wear dark trouser too, dey write dey write something for hin shirt, de man dey use hin two hands dey plant one small one small green tree, inside brown soil, now if u check well like dis now u go see u go see de hole wey wey hin don dig, and de de plant get big big leaf d plant get big big leaf na tree de man wan plant e look like sey de man dey do environmental work, all dis environmental management pipu, maybe na tree na tree hin dey plant or hin wan do um afforestation, he wan try help de environment um Abi he wan replace something wey don cut down like dat, de place um e try e try look natural, full of green plant dey around, e wan look like farm, e b like sey na farm hin dey, he don even teal de ground hin don turn de soul, de soil na, e look like better soil wey dem for use plant, de man hin get bald head small, hin get bald head, hin hold de plant for de sterm side, if hin plant if hin plant am well like dis now, as hin do am like dis now, de de plant go con dey grow, go grow, e go cin grow like all dis mango tree, de plant wan look like dis kind of plant, naso e look like, de man sabi hin work well well hin wan try help environment, de design wey dey for hin shirt wan look like all dis environment kind of work.

Wetin dey happen for dis picture na sey one young woman wey I go fit say na African. If you check her skin color na sey you wan dey and de kind wrapper wey she tie for head dey work for farm, She dey wear one fine yellow dress wey get flower on top and headtie join de yellow um make am complete. She con squat down well well close to, close to ground for inside one open farm de farm big small, de ground na brown sand dey dia. na e get small small ridges wey you go fit plant like sey dey just prepare am for for planting. Plenty small plenty small green plants dey for dey for de ground. Dey line up well well like like sey dey just plant dem or dem just dey sprout. E sure sey na vegetables den e just dey like um lettuce or spinach she dey plant or or she want plant. De woman de woman get big get big um white smile for her face, e show sey she dey happy and she dey con ten ted with wetin she dey do. Her hands dey near de plants her hands dey near de plants like sey she just put one for like sey she just put one for ground or she tidied up or she dey try tidy up wey she don do for dia. she no wear shoes she no wear shoes she dey barefooted wey e make am look like sey na na true farmwork she dey do as de way farmers dey do for village no so she take do am. For de back of dis for de back of dis picture you go see plenty green vegetables good vegetation like dat vegetables like trees and bushes wey show na open field de farm area be be like say na groundnut she um plant de sun bright well well wey give dis picture good light and good colors.

Wetin we dey do here na one big gathering of many-many small-small birds like dat wey we dey call chicks. Dem dey be like de baby chicken wey just, wey just come come out from egg still dey tiny well-well e dey even con soft on top. If you check well now you go see um, you go see sey e dey get different, different colors for their bodi. Plenty of dem dey, dey bright, yellow, like sun. Dat one na common color for new born chick um, you understand. Den you go see um some, some wey get um, some wey get dis brown feathers, different shades of colors just, of even de brown just dey. Some dey light brown, some na dark brown and den some erm small number of dem even dey black or dis dark brown. Dey mix dey mix colors dis their mixed colors fit mean sey dey come from different types of um chicken breed like dat. Den all dey gather like dat together for one place very close, dey go just dey very close to each other. E be like sey dem dey, dem dey huddle up, you understand. maybe to keep warm especially if dey be new born erm baby like dat, new born chicks. As dey tiny so, you fit see their, as dey tiny round eye dey look round like dat even as dey small, even as dey small dey soft too, their skin soft, their bone everything just dey small-small. De de way e dey dey pack together I dey suggest sey dem dey inside some kind of container or erm coffee space like dat. E be like, e be like box e be like box, d is kind site na very common um, e dey very common for poultry farm.